Exɔ ɖee kee. Yevu tɔ ɖe ŋkume. Eye aa, ame ɖewo lé wo nɔnɔewo tɔ lé flime. Eye ɖewo le ɖkume, wodze klo. Wo ƒetee wole dzidzɔ kpɔm. Woklẽ nu. Wòzu abe wole foto lé ɖem.

Nyɔnuvi lee eke. Ewɔ abe kɔdzi wole. Eye wòbɔblɔ anyi le zikpidzi tsɔ nu kɔbu eta. Nɛsi ɖe le egbɔ le abui do nɛ eye nɛsɛ kɔ nu tsɔ nu kɔ bu eta dzi he wòtu nu kuɖe eƒe ɖokuiɛ.

Aƒe ɖe me kee le ŋutsuvi kple nyeɔnuvi ɖeka aɖe wo bɔbɔnɔ anyi le tv kpɔm eye akɔɖu kple akutu le basket me le em,..em…em,….

nyanuvi ɖeka kple ebe vi nyanuvi wóle seƒƒoƒowo dom le wobe ƒe xɔ godó eye wóle seƒƒoƒowɔ do le seƒƒoƒowo zɛ mɛ nyɔnuɔ kle ɖevie tsɛ ee…

Teƒe ɖe ke ƒome aɖe le seƒoƒo dom. Nyɔnuvi ɖeka kple ŋutsu ɖeka. Ɖevi ame eve, ɖevi ŋutsuvi kple nyɔnuvi. Wokɔ eke kɔ kɔ ɖe seƒoƒo ze me be woado seƒoƒo.

Etɔ nu ye ke, ŋutsuviwoe nye eke le tɔa nu, wole bɔlu ɖe asi yina ƒoƒo ƒe, ɖeka do awu yibɔ eye egɔme tse le yibɔ.

Teƒe le ŋkie le abe dzodoƒe be xɔ me eye ŋutsu ɖeka le bɔbɔ nɔ anyi le anyigba, wolé ati ke wokɔ tutuna xɔ me le asi, woɖɔ nu ɖe ta, wòkɔ le ha hã sem, eye bokiti le gbɔ le fi mi, wòle…

Etɔnu eke, ame ɖewo le etsi lem le tɔme, ame ɖewo tsi atsitre le fi mi, ame ɖewo do nu ɖe anyigbadzi eye womlɔ anyi ɖe edzi eye ɖewo le dze ɖom, ɖe tse le asi te le nu dzi ɖe tse mlɔ anyi, ɖe tse le ayame kpɔm.

Teƒe aɖe kee nyɔnua ɖe tɔ ɖe titina wodo awu yibɔ kple awu dzi ye wo le wɔ ɖum seseɖe amewo tɔ le fi mi am ame ɖe tse bɔbɔnɔ anyi le ekpɔm duu.

Tɔdzi eke etɔʋu ɖeka tsie nu eye ɖeka tsɛ tɔdzi eke le tɔanu ŋutsuviwo bɔbɔ nɔ anyi ɖe eme ɖevi ɖeka rɔba ɖe asi le zɔzɔm

Xɔ aɖe me ŋkie, ekplɔ le xɔ me, zikpui le xɔ me, bag gã aɖe le xɔ le me eye ee agba tsɛ le xɔ le me, nyɔnuvi dzetugbe vi ɖeka ɖe le xɔ me eye wòle xɔ tutum kple ati wokɔ tutuna xɔ …

Nutata ɖe ke eye nyɔnuvi ɖeka le etu ɖe asi ehɛ le eŋuti. Wod wobla wobla ke wobla avɔ. Dzonu le ekɔ dzi ne kple eƒe asi. Aƒe le egbɔ eg ega zu du tse le fi mi.

…aɖe me ŋkee, ŋutsu ɖeka kple nyɔnu ɖeka, xɔmezikpui le, ŋutsua nɔ anyi xɔmɔzikpuia dzi le asi ta asi ta ɖe eƒe fon dzi, nyɔnuɔ le xɔme tutum, bakɛt le fi mi.